Owesilisa ogqoke isudu eyisibhakabhaka okujiyileyo umi ndawonye lowe sifazana obobothekayo babambisane ingwalo kukhanya bathatha umfanekiso.

Esibhedlela umongikazi ogqoke impahla emhlophe ethi nke wavala lomlomo wakhe umi uphakamisa izandla kukhanya uchazela izigulani okuthile abantu abambala bahleli ezitulweni zezigodo.

Izisebenzi ezimbili zesibhedlela zimi ndawonye, zivale imizimba yazo lamakhanda ngempahla ezimhlophe nke, ezilemizila eyisibhakabhaka njalo zivale imilomo yazo, omunye uvale ngempahla emhlophe, omunye ngempahla eluhlaza.

Umongikazi esibhedlela uqgoke impahla emhlophe wavala lomlomo wakhe ujova owesilisa ijekiseni engalweni owesilisa lo laye uvale umlomo wakhe

Owesilisa ogqoke impahla emhlophe ujova owesifazana ohleli phansi ijekiseni. Ibhokisi lemithi lilombala oyisibhakabhaka kukanti njalo elinye lilombala obomvana

Umongikazi ugqoke impahla ezimhlophe uyelapha isigulane esingumnunzana osekhulile ogqoke impahla laye emhlophe.

Abasebenzi besibhedlela abane abagqoke impahla zombala oyisibhakabhaka banakekela isigulane esilele embhedeni esikhanya siphathekile. Endlini abakiyo kulemitshina abayisebenzisa ukwelapha lesisigulane.

Umama usekhula khulile owesifazana usesibhedlela bamhlaba ijekiseni ngumongikazi bonke bavale imilomo yabo.

Abantu abahlanu bandawonye abanye balaba bantu ngabasebenzi besibhedlela, kukanti olatshwayo ngumntwana wesikolo ogqoke impahla yokufunda eyisibhakabhaka okujiyileyo le mhlophe.

Umongikazi usesibhedlela uhleli phansi ugqoke impahla zokuzivikela wavala ikhanda ngokuyibhakabhaka, wavala lomlomo ngokuyibhakabhaka ikanti lasemzimbeni wasegqoka lokunye okulithanganyana.

Abantu abalihlekana bahleli ndawonye, abanengi babo ngabesilisa omunye wabesilisa laba ugqoke impahla eyisibhakabhaka okukhanyayo, lempahla emhlophe ethe nke.

Abesifazana ababili omunye ngumongikazi omunye yisigulane, umongikazi ugqoke impahla eziyisibhakabhaka kukanti njalo ujova isigulane ijekiseni engalweni

Abantu abathathu abakhanya beyizisebenzi zesibhedlela bahleli ndawonye bafake izandla zabo phezu kwetafula. Bagqoke impahla ezilokubomvu phezulu, njalo lezinye eziyisibhakabhaka.

Owesilisa osasemutsha osebenza esibhedlela ugqoke impahla emhlophe phezulu lentambo eyisibhakabhaka entanyeni , unika owesifazane osekhulile amaphilisi

Owesilisa ogqoke isudu elombala oyisibhakabhaka umile lowesifazana ogqoke isudu laye olombala wabantu abamhlophe, bathwele ibhakane elibonisa ukuba bavakatshele eRwanda.

Abesifazana abalihlekana bahleli ndawonye. Abesifazana laba baphethe abantwana, kukhanya basesibhedlala. Owesilisa ugqoke impahla emhlophe, ukhotheme uncedisa ingane.

Abantu abayisitshiya galo mbili bahleli ndawonye etafuleni kukhanya balomhlangano. Abayisithupha ngabesilisa kukanti ababili ngabesifazana. ITafuleni lapha bekunathwa itiye ngamankomitsho amhlophe

Owesilisa ogqoke ibhulugwa elimnyama usempompini ukha amanzi. Owesilisa lo uyabobotheka ubambe isigubhu esilombala olithanga.

inhlanganiso yezempilakhle ebizwa ngokuthi yi world health organization itshengisa umfanekiso wengane ezibobothekayo kukanti inhlanganiso yohlangothi plubizwa ngokuthi yi unicef lutshengisa umama obobothekayo uphethe ingane abe navigation transition batshengisa ubaba lomama abami ndawonye

Abasebenzi besibhedlela, abesifazane labesilisa, bami ndawonye. Bagqoke impahla ezimhlophe phezulu, balengisa intambo eziyisibhakabhaka entanyeni. Phakathi kwalezi zisebenzi, kulobaba ogqoke isudu emnyama.

Umntwana ongumfana uphakamisa igabha lamanzi elilithanga. Kukanti umnumzana ogqoke impahla eziyisibhakabhaka umile laye endaweni yokukha amanzi.

Abesifazana abahlanu bahleli ndawonye. Abane bakhona balalele okutshiwo ngumongikazi.

Ubaba obukeka esekhulakhulile, usempopini ukha amanzi. Ubaba lo ugqoke ibhulugwe elimnyama ukanti njalo uyabobotheka ebambe isigubhu esilithanga samanzi.

Umnumzana ogqoke okuyisibhakabhaka utshengisa umama umfanekiso wezithombe ezimbili, esomfana lesengane eyintombazana.

Abantu abathathu bahleli ndawonye abesifazana ababili lowesilisa oyedwa, ababili ngubaba lomama bayabobotheka kakhulu. Owesithathu ngowesifazana kukhanya efundisa laba ababili.

Abenhlanganiso yempilakahle basemhlanganweni bafundisa ngokuvikelwa komkhuhlane obizwa ngokuthi yi marburg endaweni yase Kigali

Abantwana abane bayabobotheka ikanti njalo owesila lowesifazana bami ndawonye kukhanya bejabula. Owesifazana ogqoke impahla eziluhlaza uphethe ingane laye uyabobotheka.

Emhlanganweni wenhlanganiso enkulu ebizwa ngokuthi yiAfrican Union kulabathungameli besilisa ababili abathungamele lomhlangano lomthungameli oyedwa owesifazana.

Owesifazane ukhotheme endaweni yokukha amanzi. Kukhanya kukhona akugezisayo. Eceleni kwempompi yamanzi kulegabha elikhulu elombala oluhlaza.

Umntwana wesikolo oyintombazana ukhanya esemabangeni aphansi, ugeza izandla zakhe enditshini elithanga umntwana lo ugqoke impahla zokufunda ezibomvu.

Abantwana bahleli phansi banabile ngobunengi babo. Bagqoke impahla zombala oluhlaza okwesibhakabhaka, abanye njalo bagqoke impahla ezilithanga. Bambalwa abantu abadala abahleli phansi lalengane. Phakathi kwalabantu, kulabanye abangabelungu.

Owesifazana ohleli phansi uyabobotheka. Ulabantwana ababili. Omunye sekhulakhulile kukanti omunye usesemncane. Owesifazana lo uyapheka.

Abantu abahlanu bahleli ndawonye abane ngabesifazana kukanti oyedwa ngowe silisa abantu laba bafundisa ngomkhuhlane wezengqondo njalo phambi kwabo kulezigubhu zamanzi lamakhompiyutha.

Umbiko lo ufundisa ngokunakekela labo abagula ngomkhuhlane wengqondo. Umbiko lo ubhalwe ngamabala amhlophe lamanye ayisibhakabhaka.

Omama ababili abaphethe ingane bahleli phansi, kukhanya bathatha izixwayiso kumama wesithathu ohleli phansi, okhanya ebachasisela.

Abesifazana abathathu bahleli phambi komnyango besibhedlela bahlezi ezithulweni zensimbi izithulo lezi zilombala omnyama

Isakhiwo sesibhedlela lesi side njalo sakhiwe ngezitina ezibomvana silezivalo ezilombala olithanga phambili kwalesi sakhiwo kulabesifazane abaphethe abantwana.

Emdulwini wesibhedlela esibizwa ngokuthi yiCHUB kubhalwe amalungelo ezigulane amalungelo la abhalwe ngamabala amnyama njalo abhalwe phezu kwendawo emhlophe.

indlu le ngeyokugcinela izigulane indlu le ayipendwanga yakhiwe ngezitina ezilombala obomvana eceleni kwalendlu kulotshani obuhle obuluhlaza tshoko

Omama abalihlekana bahleli ndawonye, njalo baphethe izingane. Bahleli phezukwezitulo ezilombala oyisibhakabhaka.

Abesilisa ababili bahleli ndawonye. Omunye wabo ngudokotela wamehlo, kukanti omunye yisigulane esiphethwe ngamehlo. Udokotela usebenzisa umtshina wokukhangela lokuhlola amehlo alesisigulane.

Omama ababili bahleli ndawonye bakhangelene, omunye ugqoke impahla elombala omhlophe kukanti omunye ugqoke impahla elombala olithanga ,phambikwabo kuletafula elilamagilazi amehlo

Phambi kwendlu elombala olithanga lomhlophe, kulesitulo esikhulu sokuhlala abantu esingela muntu okwales' isikhathi. Umnumzana umile emnyango.

Umuntu ogqoke okumnyama phansi lokunye okubomvu kuhlanganisela lokuluhlaza okwesibhakabhaka, uqethukile etshanini oluluhlaza tshoko.

Indlu le ngeyokugcinela imithi etshiyatshiyeneyo esetshenziswa esibhedlela. Endlini le kulemitshina lamakhabothi okuxhunyaxhunyiweyo ngezintambo ezitshiyeneyo njalo ekhabothini le kulamagabha emithi etshiyeneyo

Abafundi abafundela izifundo zempilakahle bandawonye endlini yokufundela. Abafundi laba bahleli ematafuleni amhlophe njalo baphethe izinto zabo abazisebenzisa ekufundeni.

Owesifazana ogqoke impahla emhlophe phezulu, uhleli phansi uloba ingwalo zakhe. Ingwalo lezi zimbili kukanti esandleni uphethe usiba.

Amajaha amabili agqoke impahla ezimhlophe ame ndawonye. Amajaha la abukeka ekhubazekile ebusweni ngokufananayo. Impahla ezigqokwe ngamajaha la, omunye ugqoke phakathi okulithanga.

Abasebenzi besibhedlela bagqoke amabhatshi amhlophe athe nke. Omunye wesifazana ukhangele esayidini watshiyana lalapha okukhangele khona abanye.

Abesilisa labesifazana abalihlekana bahleli ndawonye . Bagqoke impahla ezibomvana nje. Basemkhankasweni wokufundisa ngezempilakahle yabomama.

Abantu abalihlekana bami ndawonye bathatha umfanekiso phakathi kwalaba bantu abanye ngabesundu abanye njalo ngabohlobo lwabelungu abamhlophe omunye walaba bantu ugqoke impahla eziluhlaza tshoko.

Amantombazana alihlekana ahleli ndawonye endlini yokufundela amantombazana la agqoke impahla ezimhlophe kukanti ababili babo bamile omunye wabo umi phambi kwabo kukhanya uyafundisa ukanti njalo omunye uthatha impikitsha.

Abesilisa abahlanu labesifazana ababili, bathatha umfanekiso bemi ndawonye. Abanye babantu laba ngabahlangothi lwabantu ababizwa ngokuthi ngamaTshayina.

Owesifazana ofundisa ngokuqakatheka kwemvelo ebantwini uyabobotheka, ugqoke impahla elombala oyisibhakabhaka ehlangene lomunye obomvana.

Ibhakana leli litshengisa, indawo ezitshiyetshiyeneyo esibhedlela. Lilombala oyisibhakabhaka, lomhlophe. Njalo litshengisa lapho okutholakala khona izigulane eziphuthumayo. Okubizwa ngokuthi yiEmergency Room. Litshengise njalo lapho okutholakala khona abaphatheke kakhulu. Okubizwa kuthiwe yiCritical Care Unit.

Abesilisa labesifazana abalutshwana nje bahleli ndawonye etafuleni elimhlophe. ABanye bagqoke impahla ezimhlophe phezulu kukanti ke abanye bagqoke eziluhlaza, omunye ugqoke impahla ebomvu. Baphethe amahlamvu aluhlaza kukhanya bafundisana ngawo.

Isakhiwo sales sibhedlela sakhiwe ngezitina ezibomvana ezingapendwanga. Phambili kwalesi sakhiwo kulezitulo zokuhlala ezenziwe ngezigodo njalo kuhleli izigulane ezimbalwa.

Izindlu zesibhedlela lesi zakhiwe ngezitina njalo azipendwanga, zifulelwe angamazenge aluhlazanyana. Phambi kwezindlu lezi kulemota zesibhedlela ezilombala omhlophe lemzila ebomvana.

Phezu kwetafula kule khompuyutha esetshenziswa yizisebenzi esibhedlela, ikhompuyutha le ilombala omnyama kukanti ekhompuyutheni le kulomfanekiso otshengisa ibambo zomuntu.

Endlini yesibhedlela kulabesifazane abathathu abahleli ndawonye, ababili babo yizisebenzi zesibhedlela, kukanti omunye ngumama ophethe umntwana omncane esandleni kukhanya usanda kubeletha. Ababili laba balengwalo phambi kwabo bayaloba.

Endlini yizigulane esibhedlela kulemibheda embalwa. Njalo kulomongikazi ohleli phansi etafuleni lakhe uvule izingwalo.

Ibhakane leli likhombisa indlu yesibhedlela sokwelaphela abantu abagulayo. Eceleni kwebhakane leli kulendlu enkulu elombala olithanga elamazenge abomvana.

Izindlu zesibhedlela zilombala olithanga, njalo zifukelwe ngamazenge amahle abomvu. Phambi kwezindlu lezi kulabantu abambalwa, njalo kulotshani obuhle, obuluhlaza.

Ibhakana leli litshengisa indlela eya esibhledlela sabantwana abancane. Ngale kwebhakana kulezihlahla ezinhle eziluhlaza thsoko lotshani obuhle obuluhlaza, njalo kulendlu elombala omhlophe.

Abantu abalihlekana abagqoke impahla ezilokubomvu lezilamabalabala aluhlaza lezinye ezimhlopje baphuma phakathi kwesakhiwo esilezitina ezibomvana eside

Izigulane ezimbalwa zisesibhedlela zihleli phezu kwezitulo ezenziwe ngezigodo omunye walezi izigulani ulomongikazi ubanjwe ngumongikazi unthatha igazi engalweni

Indlu yokuhlala izigulane esibhedlela ilombala omhlophe phakathi endlini le kulemibhedaeminengi yokulala izigulane njalo kulezitulo ezisetshenziswaukuhambisa izigulani ezingenelisi ukuhamba

Imota ewokuthwala izigulane eziphatheke kakhulu esibhedlela imile ivuliwe emuva phakathi kwale mota kulombheda olithanga wokulala izigulane njalo phansi kumi isisebenzi sesibhedlela esigqoke okumhlophe

Abezempilakahle abagqoke impahla ezimhlophe nke bavala lemlomo yabo, bahlezi phansi abanye bakhothamise amakhanda balinde ibhokisi lomufi elilamaluba phezulu.

Kulemota ezintathu ezitshiyeneyo. Eyinye yezimota ngeyokuthwala izigulane eziphatheke kakhulu okuthiwa yiAmbulensi izigijimisela esibhedlela. Imota le ilombala obomvu lomhlophe.

Leyi yindawo yokwelaphela izigulane ebizwa ngokuthi ubumuntu. Phambi kwebhilidi leli kumi imota ezine. Eyinye yezimota leyi ilombala omhlophe othe nke.

Abantu abalihlekana babuthene phambi kwendlu elombala oluhlaza lolithanga kukhanya kulombiko abawuthola kulomama ophethe amaphepha

Indlu yokugcinela imithi esibhedlela, ilamakhabothi amanengi njalo emakhabothini la kulemithi eminenginengi. Eminye isemabhokisini, eminye njalo isemambodleleni atshiyatshiyeneyo. Phakathi kwalendlu kulontombazana ogqoke ezimhlophe osebenza lapha

Isibhedlela abantu abadala kanye labantwana bahleli phezu kwemibheda kukanti ababili bakhona bamile babukeka njengabo mongikazi abantwana abanye bayabhala.

Abantu abambalwa bandawonye omunye walababantu labo yisisebenzi sesibhadlela kukanti omunye njalo yisigulane. Isisebenzi sesibhedlela sibambe isigulane engalweni simfake umtshina osetshenziswa ukuhlola ukuhamba kwegazi emzimbeni.

Isigulane sisesibhedlela sihleli phezu kwesitulo esilomzila oluhlaza njalo sifake isandla saso phezu kwetafula. Isigulane lesi sihlula ukuhamba kwegazi emzimbeni sisebenzisa umtshina wakhona ophezu kwetafula.

Abesifazana ababili bami ndawonye omunye wabo ngu dokotela ugqoke ibhatshi elimhlophe njalo entanyeni ufake intambo ebomvana uthwele ugwalo uchazela omunye wesifazana osekhulile ohleli phansi.

Endlini yesibhedlela kulesigulane esifake isandla phezu kwetafula isigulane lesi sihlola ukuhamba kwegazi emzimbeni sisebenzisa umtshina wakhona phambi kwalesi sigulane kumi isisebenzi sesibhedlela esigqoke impahla emhlophe.

Abantu abathathu bahlale ndawonye endaweni yasesibhedlela omunye walaba bantu ngowesilisa ogqoke impahla eyisibhakabhaka wavala umlomo wakhe ngokumhlophe omunye ngumama uqhiye iqhiye ebomvu wavala umlomo wakhe ngokuyisibhakabhaka omunye njalo ngumntwana omncane

Abantu abahlanu bami ndawonye endlini yasesibhedlela abanye belabobantu bangqoke impahla ezimhlophe phezulu kukhanya yizisebenzi zasesibhedlela omunye ugqoke isudu kukant omunye njalo uhleli phezulu kombheda

Abantu abathathu basendlini yesibhedlela , ababili babo yizisebenzi zesibhedlela kukanti omunye yisigulane , isigulane sulele phezu kombheda esibhedlela , izisebenzi ezimbili lezi zikhuluma lesigulane njalo ziyabobotheka

Izisebenzi zesibhedlela ezimbalwa zibuthene ndawonye . Izisebenzi lezi zigqoke impahla eziluhlaza phezulu laphansi. Kukanti njalo zivale imilomo lamakhala azo.

Umuntu wohlobo lwabantu abamhlophe uhleli phansi ubambe unyawo lwakhe ngezandla zombili, ufuthizela emuva konyawo kukhanya unyawo lolu lubuhlungu.

Endlini le kulodokotela wamehlo ogqoke impahla ezimhlophe phezulu uhleli esitulweni esimnyama uDokotela lo uhlola isigulane esihleli phansi ngalimtshina amehlo njalo omunye ujaha ogqoke impahla eyisibhakabhaka umile laye

Abasebenzi besibhedlela abatshiyetshiyeneyo njalo abagqoke impahla eziyisibhakabhaka, labanye abagqoke impahla eziluhlaza. Bancedisa isigulane esiphathekileyo kakhulu. Isigulane lesi sifakwe imitshini eminengi.

Umuntu webala elimhlophe uhleli ubambe izihlathi kukhanya edidekile kakhulu emcabangweni ekhangele phansi.

Abantu abathathu bahleli ndawonye. Ababili yizigulane, kukanti omunye ngudokotela. Udokotela ubambe lezi zigulane ngesandla, ukhuluma lazo.

Owesilisa uvale amehlo lomlomo. Ugqoke impahla elithanganyana leyisibhakabhaka okujiyileyo phezulu. ubambe umtshina osetshenziswa ukuhlola izigulane ezibhedlela. Umtshina lo ulombala omhlophe.

Amabhodlela emithi esetshenziswa ukuhlola izigulane esibhedlela andawonye, Amabhodlela la, ayizidudla, mafitshane nje. Alezivalo ezimnyama. Phakathi kwawo kulemithi elithanga. Kukanti amanye njalo, alezivalo ezibomvu.

Izigujana ezincane ezitsetshenzizwa ukufakela igazi lokunye nje okokuhlowa esibhedlela, izigujana lezi zilombala obomnvu kukant ezinye lezi zilombala omhlophe.

Indlu le ngeyokugcinela imithi esetshenziswa ezibhedlela etshiyetshiyeneyo. Endlini le kulekhabothi elemithi eminengi esezigujaneni ezitshiyeneyo ezinye zalezi zigujana zinde zinkulu ezinye zincane zimfitshane.

Igaba leli lisetshenziswa esibhedlela ukufakela igazi lezigulane lilombala okhanyelayo njalo ulwesivalo esibomvu

endlini le kulemitshina esetshenziswa ukuhlola izigulane ezibhedlela imitshina le mide ilemibala emhlophe njalo ilamaviri amhlophe alemizila eminyama, imitshina le ilezintambo ntambo ezilembala eluhlaza lezinye ezilombalo olithanga

Amanzi ahloliweyo asetshenziswa ezibhendlela asesigubhini esimhlophe elilesivalo esimhlophe. Isigubhu lesi singamalitre amahlanu njalo sibhalwe ngamabala amnyama

Endlini le kulemitshina esetshenziswa ukwelapha izigulane esibhedlela. Imtshina le mide njalo ilembala emhlophe lomnyama, njalo ilentambo ezimnyama.

Ibhodlela elikhanyelayo lilomuthi wezesayenzi, olombala okhanyelayo njalo angathi ngamanzi, ibhodlela leli lilesivalo esiyisibhakabhaka esilokubomvu.

Amabhodlela amane asetshenziswa esibhedlela afakwe ndawonye. Amabhodlela la abunjwe ngokutshiyeneyo. Amabili abunjwe ngokufananayo , elinye libunjwe lama lodwa elinye njalo lilodwa. Amabili la abunjwe ngokufananayo elinye lilesivalo esiyisibhakabhaka kukanti elinye njalo lilesivalo esilithanga.

Abesilisa ababili bamile endlini eyodwa, bagqoke impahla ezilembala etshiyeneyo phezulu. Omunye ugqoke impahla eyisibhakabhaka, omunye ugqoke impahla emhlophe kukanti njalo bavale amehlo abo lemilomo yabo.

Omama abambalwa bahleli ndawonye endaweni esesibhedlela omama laba baphethe abantwana ezandleni zabo abanye babo bafake amaqhiye emakhanda kukanti abanye njalo abaqhiyanga omunye walaba mama uqgoke impahla ebomvu phezulu abanye baqgoke okumhlophe

Owesifazana osasemutsha uhlezi phezu kwesitulo endlini yokubelethela ,kukhanya laye usanda kubeletha umntwana omncane. Umntwana ulele embedeni.

Isihlalo esiyenziwe ngamapulanka lensimbi asilamuntu kukanti njalo siseceleni komduli olombala olithanga lomhlophe phezulu ujaha ogqoke okumhlophe ubonakala esiza.

Omama ababili bahleli ezitulweni ezimnyama, omunye walabo mama uyabobotheka ,ukhangele komunye. Omama laba bonke baphethe ingane ezibonakala zisanda kuzalwa.

Abongikazi bahlola izigulane zabo esibhedlela. Bagqoke impahla zabo zokusebenza eziluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantu abadala ababili babambe ingane encane egqoke impahla elombala olithanga. Omunye walababantu yisisebenzi sesibhedlela. Uvule ingane umlomo ukhanya uyayelapha.

Owesifazana otshadileyo umile utshengisa isisu sakhe njalo ugqoke impahla elotshwe ukuthi kigali fit umi phambi kwendawo elombala oyisibhakabhaka lemizila emhlophe.

Udokotela welapha ingane engezwa kahle eze lapha esibhedlela ukuthi izothola usizo. Udokotela ugqoke impahla zakhe zomsebenzi ezimhophe ezithe nke, wavala lomlomo wakhe.

Umtshina osetshenziswa ukuhlola izigulani ezibhedlela uphezu kwetafula. Umtshina lo umhlophe njalo ulompala oyisibhakabhaka lamabhathani ayisibhakabhaka.

Amakhabothi amane okugcinela imithi esibhedlela lamabhuku asetshenziswa esibhedlela andawonye amakhabothi la alamaviri amane njalo ayafuqwa.

Isitulo esisetshenziswa esibhedlela esifitshane nje silombala omhlophe njalo emuva silombala oyisibhakabhaka lombala omnyama isitulo lesi silamavili.

Amapilisi emholobo etshiyatshiyeneyo aphezu kwetafula. Njalo lokunye okusetshenziswa ukuvikela imikhuhlane thelelwana ngikwencansini lakho kuphezu kwetafula.

Umtshina lo usetshenziswa esibhedlela umfitshane njalo ubanzi umtshina lo ulombala omnyama njalo emzimbeni ulombala omhlophe.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela ukuhlola izigulane ulelembu eliyisibhakabhaka elijiyileyo lentambo endezanyana elombala omnyama

Imitshina emithathu yokuhlola ukutshisa lokuqanda komzimba indawonye kukanti eceleni kwayo kulomtshina osetshenziswa esibhedlela ukuhlola ukuhamba kwegazi enhlizwiyeni yomuntu.

Inalithi ezinde ezimbili ziphezu kwetafula, inalithi lezi zilembala etshiyeneyo, inalithi lezi zilembala etshiyeneyo eyinye ilombala omnyama kukanti eyinye ilombala oluhlaza olula.

Izingqamu ezitshiye tshiyeneyo ezisetshenziswa ukuyelapha izigulani esibhedlela zindawonye ezinye zalezi ngqamu zinde zanyana zicakile okwenalithi ezinye njalo ziyisigombolizi

Endlini le kulebhayisikili lemota yabantwana abancane yokudlalisa. Imota le ilombala olithanga lamavili amnyama lombala obomvu emuva.

Isitulo sokuhambisa abakhubazekileyo , abangenelisi ukuhamba ngenyawo zabo . Silombala omnyama lobomvana lomhlophe kukanti njalo sidizanyana.

Indlule ilemota ezimbili zokudlalisa zabantwana abancane eyinye yalezi mota imfitshane nje ilombala olithanga lamavili amnyama lombala obamvana emuva

Imitshina esetshenziswa esibhedlela emithathu indawonye. Imitshina le midezanyana njalo ilembala omnyama lomhlophe imitshina le ilamavili amathathu

Isisebenzi sesibhedlela esingubaba osekhulile, sisendlini yesibhedlela sigqoke impahla ezimhlophe phezulu njalo sibambe umtshina osetshenziswa ukuhlola izigulane omhlophe.

Umfanekiso utshengisa insimbi ezintathu ezibizwa ngokuthi yizigelo, ezisetshenziswa esibhedlela ekwelapheni izigulane eziyabe ziphathekile.

Isitulo esibutofotofo esokuhlala izigulane esibhedlela silombala oluhlaza okwesibhakabhaka, kukhanti okuyama khona izandla silombala omnyama laphansi okuhlala khona inyawo silombala omnyama njalo.

Izinsimbi ezitshiyatshiyeneyo ezisetshenziswa esibhedlela ukwelapha izigulane zifakwendawonye. Ezinyezalezinsimbi zinde, zicakile, kukanti ezinyezakhona ziyisidudlanyana

Imitshina etshiyetshiyeneyo esetshenziswa esibhedlela, ifakwe ndawonye. Eminye yalemitshina ilembala emhlophe ehlangene lemnyama. Eminyenjalo ilembala ebomvana lemhlophe. Eminye ilembala eluhlaza okotshani, lemhlophe, lemnyama.

Umtshina wokuhambisa abantu abakhubazekileyo, izigoga. Ulombala oluhlaza okwesibhakabhaka uphinde njalo ubelombala omnyama lomlutshwana nje obomvu.

Amaphilisi abizwa ngokuthi Yi nimesulide ,alombala oluhlaza tshoko. Amaphilisi la atholakala ebhokisini elimhlophe elilombala oluhlaza njalo.

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo lembala etshiyeneyo andawonye. Amanye ala amaphilisi amhlophe amanye alithanga kukanti amanye njalo abomvana lezigujana ezincane ezimfitshane zindawonye zilezivalo ezimhlophe ezinye zilezivalo ezimnyama.

Umuthi wokwelapha abantwana abancane. Ubizwa ngokuthi yi Gripe Aid. Utholakala ebhodleleni lidezanyana elilesivalo esimhlophe njalo ibhodlela leli litholakala phakathi kwebhokisi elide elimhlophe.

Phezulu kwetafula kulamaphilisi amhlophe laluhlaza njalo kulezigujana zemithi ezimbili. Izigujana lezi zilezivalo ezimhlophe njalo kulamankomitsho amadezanyana eyinye iluhlaza eyinye njalo ibomvu.

Umuthi womkhuhlane wokwelapha amehlo utholakala phakathi kwebhokisi elimhlophe elilombala obomvana loyisibhakabhaka njalo libhalwe ngamabala ayisibhakabhaka okujiyileyo lamanye abomvana lamanye aluhlaza.

Amaphilisi okuqeda ubuhlungu amhlophe njalo atholakala phakathi kwebhokisi elilombala obomvu lokuyisibhakabhaka, ibhokisi leli libhalwe ngamabala amhlophe lalithanga

Umuthi osetshenziswa esibhedlela obizwa ngokuthi yi Abamune, usebhodleleni elifitshane, eliyisidudla elimhlophe elilesivalo esimhophe njalo utholakala ebhokisisni elimhlophe lilomzila obomvu

umuthi wokukhwehlela obizwa ngokuthi yi ZEDEX otholakala phakathi kwembodlela elifitshana eliyisidudla umuthi lo ulombala oluhlaza

Umuthi wokuqeda ubuhlungu obizwa ngokuthi yi Ibuprofen, utholalakala ebhokisini elilombala obomvana lokumhlophe. Ibhokisi leli lifanekiswe abantwana abancane, intombazana lomfana

Umuthi obizwa kuthiwa yiprospan utholakala ebhodleleni elifitshane eliyisidudla elilesivalo esimhlophe. Umuthi lo utholakala phakathi kwebhokisi elilombala oluhlaza lolithanganyana njalo ibhokisi leli lilomzila obomvu.

Umuthi wokugcoba obizwa ngokuthi yi proactiv utholakala esigubhini eside esimhlophe esibanzi phezulu kukanti sicakile phansi njalo silesivalo esimhlophe. Isigubhu lesi silomzila oluhlaza njalo sibhalwe ngamabala amnyama.

Imithi isemabhodleleni amabili alezivalo ezimhlophe kukanti njalo amajekiseni amathathu aphakathi kwegilazi. Eminye imithi ilembala ebomvana kukanti eminye ilembala elithanga .

Amambodlela amabili emithi ebizwa ngokuthi yi Sinex alezivalo ezimhlophe. Amambodlela la alombala oyisibhakabhaka olula lombala omhlophe.

amafutha abizwa ngokuthi yi forte atholakala esigubhini esiyisidudla nje esifitshane esilombala omnyama indawo yonke

Phezu kwetafula kulamabhokisi emithi atshiyatshiyeneyo alembala etshiyeneyo. Amanye amabhokisi alombala obomvu. Amanye alombala omhlophe loluhlaza. Amanye alombala omhlophe loyisibhakabhaka. Linye ibhokisi lilombala olithanga. Phezu kwaletafula njalo kulezigujana zemithi.

Amaphilisi abizwa ngokuthi yi nitrolflo atholakala phakathi kwesigujana esiyisidudla esifitshane. Isigujana lesi silombala omnyama njalo silesivalo esimnyama.

Amaphilisi abizwa ngokuthi yi sinecch atholakala ebhokisisni elilombala oyisibhakabhaka okujiyileyo lomzila olithanga phezulu , njalo amabala la alotshwe ngombala olithanga lomunye omhlophe.

umuthi wokwelapha umkhuhlane wokukhwehlela obizwa ngokuthi yi Rhinathiol utholakala ebhokisini elimhlophe elilombala olithanga loyisibakabhaka elibhalwe ngamabala amnyama umuthi lo ulezipimo ezitshiyeneyo omunye ungama millilitre alitshumi

Umuthi wokukhwehlela utholakala phakathi kwebhodlela elidazanyana elilesivalo esibomvu. Ibhodlela leli litholakala phakathi kwebhokisi elide elilombala olithanga lobomvu, elilotshwe ngamabala alithanga lamanye abomvu lamnyama.

Umuthi osetshenziswa esibhedlela obizwa ngokuthi yiopdivo utholakala emabhodleleni amancani amafitshani akhenyelayo njalo amambodlela la atholakala phakathi kwamabhokisi amhlophe alemzila ebomvu eyisibhakabhaka

Umuthi obizwa ngokuthi yiKof Cure utholakala embodleleni eyisidudla emfitshane njalo imbodlela leyi ilombala omhlophe emzimbeni lomzila obomvu. Imbodlela leyi ibhalwe ngamabala abomvu lamnyama.

Amabhokisi emithi ehlekuneyo esetshenziswa esibhedlela aphezu kwetafula eluhlaza amabhokisi la alembala etshiyeneyo amanye alombala omhlophe lemzila elithanga amanye alombala omhlophe lemzila eyisibhakabhaka kukanti amanye njalo alombala omhlophe lomzila obomvana

Ibhokisi lomuthi osetshenziswa esibhedlela obizwa ngokuthi yi difflam ngesingisi lidezanyana njalo limhlophe lilamabala amnyama lamhlophe njalo lilembala obomvu loyisibhakabhaka

Amabhodlela emithi etshiyatshiyeneyo alembala etshiyeneyo ,eminye ngelithanga eminye ngeluhlaza eminye yisibhakabhaka emzimbeni lezivalo ezilithanga lezivalo ezimnyama.

Umuthi obizwa ngokuthi yidiprobhesi. Utholakala esigubhini esidezanyana, esimhlophe. Isigubhu lesi silomzila olithanga emzimbeni leminye imizidlana ebomvu, njalo sibhalwe ngamabala abomvu lamnyama.

Izigujana ezimbili zemithi esetshenziswa esibhedlela zilombala oyisibhakabhaka okulula nje njalo zilezivalo ezilombala omnyama. Izigujana lezi zilotshwe ngamabala abomvu, lamnyama lamhlophe.

Amabhodlela amane alemithi esetshenziswa ukwelapha izigulane esibhedlela andawonye amabhokisi la ayakhanyela phakathi njalo umuthi lo ulombala ongamanzi

Ibhodlela lomuthi elibizwa kuthiwe yiSimply Saline ngesilungu lidezanyana ibhodlela leli lombala oyisibhakabhaka njalo lilombala olithanga libhalwe ngamabala ayisibhakabhaka lamhlophe lamnyama njalo lilesivalo esilhanyelayo

Amaphilisi alombala omhlophe asemaphakethini amahlanu amaphilisi la atholakala phakathi kwamabhokisi amabili amabhokisi la alombala omhlotshana kulomzila obomvu

Amaphilisi abizwa ngokuthi yi GB-12 alombala omhlophe atholakala phakathi kwebhokisi elilombala obomvu lomhlotshana. Ibhokisi leli libhalwe ngamabala amhlophe lamnyama.

Umuthi osembodleleni elifitshane elilesivalo esimhlophe. Ibhokisi lalo muthi lilotshwe ngamabala amanenginengi kukanti njalo lilombala obomvu, lomzila olithanga.

umuthi obizwa kuthiwa yi dr requick utholakala phakathi kwebhokisi elidizanana elilompala omhlophe lemizila emiqhatha ebomvu ibhokisi leli libhalwe ngamabala amnyama

Phezu kwetafula lulamabhokisi amathathu alembala ehlukeneyo. Elinye lalawa mabhokisi lilombala oyisibhakabhaka, libhaliwe ngamabala amhlophe laluhlaza, njalo elinye lala mabhokisi lilombala omhlophe njalo lomunye olithanga.

Amabhokisi amabili empahla zokuvala umlomo ukuvikela imikhuhlane ethile andawomye. Amabhokisi la alombala omhlophe kukanti lomzila oqatha oyisibhakabhaka lomfanekiso olekhanda lomuntu.

Amaphilisi abizwa ngokuthi vista amhlophe njalo atholakala phakathi kwebhokisi elimhlophe elilomzila oluhlazanyana lombala oyisibhakabhaka. Amaphilisi la ngawo kwelapha okubizwa kuthwa yi aleji.

Ibhokisi lomuthi osetshenziswa esibhedlela lidezanyana limhlophe njalo libhalwe ngamabala amnyama layisibhakabhaka ibhokisi leli lilomzila oyisibhakabhaka lobomvana

Izigujana ezimbili zemithi yesibhedlela zindawonye izigujana lezi zilezivalo ezimnyama njalo zilombala oyisibhakabhaka emzimbeni izigujana lezi zibhalwe ngamabala abomvu lamnyama

Amaphilisi abizwa ngokuthi yi estradiol alombala omhlophe, njalo atholakala phakathi kwebhokisi elimhlophe elilemzila elithanga. Ibhokisi leli libhalwe ngamabala amnyama.

Amaphilisi abizwa ngokuthi yiDiclofenac alombala olithanga njalo atholakala phakathi kwebhokisi elimhlophe elilomzila obomvu.

Amabhodlela amabili emithi esetshenziswa esibhedlela andawonye amabhodlela la mafitshane ayizidudla alezivalo ezimhlophe lompala omhlophe emzimbeni njalo abhalwe ngamabala ayisibhakabhaka.

Ibhokisi lomuthi wokukhwehlela obizwa ngokuthi Yi benylin lilombala oyisibhakabhaka okujiyileyo ibhokisi leli lilamabala amanengi abhalwe ngombala omhlophe kukanti amanye amabala abhalwe ngombala olithanga njalo lifanekiswe umuntu.

Umuthi wokugcobisa obizwa ngokuthi yiLuliconazole utholakala phakathi kwebhokisi elilombala oyisibhakabhaka okulula njalo lomzila omhlophe leminye imzila ebomvana.

Ibhodlela lomuthi lilesivalo esimhlophe njalo emzimbeni walo lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lapho okulotshwe izixwayiso zalomuthi lokunye okunengi

Umuthi ongamanzi wokwelapha umkhuhlane okuthiwa yisilungulela. Umhlophe uthe nke. Ibizo lawo kuthiwa yi MIRA.

Umuthi wokukhwehlela okuthwa yiBenylin, usebhokisini eliyisibhakabhaka elilotshwe ngamabala amhlophe athe nke.

Ikhabothi le ilemithi eminenginengi yokwelapha izigulane, imithi le itholakala phakathi kwamabhokisi alembala etshiyeneyo. Amanye amabhokisi alembala elithanga ,amanye njalo amhlophe ,amanye abomvu

Amaphilisi omkhuhlane obizwa ngokuthi yihayfever atholakala phakathi kwebhokisi elimhlophe. Ibhokisi leli lilomzila oyisibhakabhaka loluhlaza njalo alotshiwe ukuthi hayfever.

Ibhokisi lomuthi obizwa ngokuthi yi Movicol, limhlophe. Kukanti lilomzila olithanga lomunye oyisibhakabhaka okujiyileyo. Ibala elithwa Movicol libhalwe ngombala obomvu.

Umuthi wokunakekela izinso usebhodleleni elidezanyana njalo umuthi lo ulomfanekiso otshengisa izinso kukanti njalo ulotshiwe ukuthi ngowezinso.

Phezu kwetafula kulemithi etshiyeneyo. Eminye isemabhokisini atshiyeneyo, alembala eminye imhlophe, eminye iyisibhakabhaka, eminye ilithanga, eminye imithi isemabhodleleni alembala etshiyeneyo njalo.

Umuthi okuthiwa yi Aspirin ,usebhokisini elilembala emibili .Umbala olithanga ohlangene lombala obomvu ,imithi leyi ilentengo ezimbili ezitshiyeneyo.

Owesilisa osemutsha, osebenzela uhlangothi lwe RBC, ugqoke impahla eyisibhakabhaka okujiyileyo njalo uyakhuluma esebenzisa iziginci zokukhuluma ezimnyama

Owesilisa osamutsha osebenzela uhlangothi lwe rbc endaweni yaseRwanda ugqoke impahla eyisibhakabhaka okujiyileyo phezulu.

Isakhiwo lesi sesisidala sibonakala sileminyaka eminengi. Imduli yazo siyanethwa yizulu yaze yaba lompala omnyama nje njalo isango leli lilompala oyisibhakabhaka osujujukile.

abantu abalihlekana basesibhedlela badinga ukuncediswa phambi kwala abantu kuhleli abantu ababili e tafuleni abacofa ama computer kukhanya yibo abancedisa lezi zigulane

Owesifazana lowesilisa assbekhulile bahleli ndawonye. Ugogo ubonakala eselekhanda elilenwele ezimhlophe. Ugogo lo ugqoke impahla elithanga phezulu kukanti ukhulu laye ubonakala eselendevu ezimhlotshana.

Abesifazana ababili bandawonye. Omunye ngumongikazi ,omunye yisigulane. Umongikazi uyaloba phansi akutshelwa yisigulane.

Endlini yokwelaphela abantwana abagulayo kulombheda wabantwana oyenziwe ngama pulanka. Umbheda lo ulomzila oluhlaza lolithanga kukanti njalo kulomfanekiso womntwana omncane olombala wabantu abamhlophe.

Abantwana besikolo bezifundo eziphansi bahleli ndawonye bayadla. Abantwana laba bagqoke impahla zokufunda eliyisibhakabhaka. Badlela emganwini elithanga abanye badlela emganwini eyisibhakabhaka omunye udlela emganwini obomvana.

Abesilisa abatsha abahlanu bahleli ndawonye Abesilisa laba bavale imilomo yabo Bahleli ezitulweni ezilombala omhlophe. Phambi kwabo kuloyedwa omileyo okhanya unguye obatundisayo

Owesifazana ogqoke impahle emnyama uphethe umntwana kukanti njalo owesilisa ogqoke imphahla emhlophe unikeza umntwana umuthi ,phezu kwetafula kulamagabha emithi amhlophe.

Owesifazana olombala okhanyayo. Oweluke inwele zakhe. Ugqoke amagilazi amnyama, Wagqoka lamadikazi amancane. Wavala lomlomo wakhe. Umi phambili. Kukhanya unikeza umbiko.

Phambi kwendlu ende enkulu eyakhiwe ngezitina ezibomvana. Kulabafana abanengi abalamabhasikili. Bakhanya bamelele umdlalo wamabhasikili, wokuncintisana. Amanye amabhasikili la alombala omnyama lolithanga. Abanye abafana bagqoke impahla eziyisibhakabhaka.

Ijekiseni yokuvikela umkhuhlane obizwa ngokuthi yipoliyo ilombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo phambili ilomlomo omude olokumnyama lokumhlophe

Umfanekiso ofundisa ngempilakahle, yabasakhulayo. Ulombala oluhlaza okujiyileyo lomunye oluhlaza okulula. Njalo ubhalwe ngamabala alithanga. Ulemfanekiso eminengi etshengisa abasakhulayo.

Abantwana abanvane abagqoke impahla zokufunda eziyisibhakabhaka leziluhlaza lezicathulo eziyisibhakabhaka basenkudleni yokudlalela enkundleni le kulotshani ubunlutshwane nje

Owesifazana usesibhedlela uphethe umntwana ongezwa kahle .Njalo phambi kwakhe kulodokotela ogqoke impahla ezimhlophe .Udokotela lo ubambe ingane uphethe usiba ezandleni zakhe uyaloba .

Owesifazane uhlezi embhedeni wesibhedlela oluhlaza ugqoke impahla emnyama phezulu njalo ezandleni zakhe umphethe umntwana obukeka ephathekile umntwana lo ugqoke impahla elemizila eluhlaza.

Umfanekiso wenhlanganiso egcina abantwana ebizwa ngokuthi yi SOS, ulombala oyisibhakabhaka, njalo ulabantwana ababili ababhekeneyo abayisibhakabhaka ube usulotshwa.

Umntwana ulele embhedeni kukhanya uphathekile kakhulu, umama wakhe uhleli laye khonapha embhedeni. Omunye owesilisa umile eceleni.

Abantwana abane bayabhukutsha, emfuleni olamanzi amanengi. Eceleni kwalomfula kulotshani obuluhlaza obuthe tshoko.

Abasebenzi besibhedlela abane bami ndawonye. Kukhanya kulendaba abayihlaziyayo. Omunye walabo basebenzi ugqoke impahla eyisibhakabhaka njalo ekhanda wafaka okuluhlaza, wavala umlomo wakhe ngokuluhlaza njalo.

Abantwana abancane bahambe emgwaqweni bethungamele phambili. Emuva kwabo kulabomama ababalendelayo, abagqoke impahla ezimhlophe phezulu lezimnyama phansi.

Inhle indawo yokudlalela abantwana, ilensimbi ezitshiya tshiyeneyo zemidlalo etshiyeneyo njalo phansi kulemizila elembala etshiyeneyo, eminye ilithanga, eminye iluhlaza okwesibhakabhaka.

Abesifazana ababili bandawonye endlini yokugcinela imithi yesibhedlela, omunye walaba bafazi usebenza endlini leyi omunye njalo yisigulane. Lo osebenza lapha unikeza isigulane imithi etshiyeneyo.

Abesilisa labesifazane abavale imilomo yabo bami ndawonye. Abanye balaba bagqoke impahla ezimhlophe phezulu ukathi abanye bagqoke impahla zabo ezilembala etshiyeneyo.

Abesifazana abagqoke impahla ezimhlophe phezulu bahleli ndawonye bayabobotheka. Kukanti emva kwabo kulekhabothi elemithi eminenginengi elembala ehlukeneyo.

Abantu abathathu bahleli ndawonye, abantu laba ngabesifazana njalo bagqoke impahla ezimhlophe phezulu, ababili babo bavale imilomo yabo ikanti oyedwa akavalanga umlomo.

Abantu ababili bandawonye endlini yesibhedlela , abantu laba ngabesilisa , omunye wabo yisisebenzi sesibhedlela kukanti omunye njalo yisigulane , isisebenzi sesibhedlela sihlola isigulane lesi sisebenzisa umtshina omedezanyana omhlophe

Izisebenzi zesibhedlela ezimbalwa zisendlini yokwelaphela izigulane ezilomkhuhlane wenyawo phezu kombheda kulesigulane esileleyo esiphakamise olunye unyawo olukhanya luyilo olubuhlungu.

Owesifazana uhleli embhedeni wesibhedlela ubelethile phambi kwakhe kulesisebenzi sesibhedlela esiphethe umntwana omncane osanda kuzalwa. Isisebenzi lesi sigqoke impahla emhlophe phezulu.

Owesifazana osasemutsha ugqoke impahla emhlophe phezulu welapha umntwana omncane esibhedlela umntwana lo ugqoke impahla elithanga phezulu lebomvana phansi uhleli phezu kombheda wesibhedlela

Abesilisa ababili abasebenza esibhedlela bandawonye ,omunye wabo ugqoke impahla eziluhlaza kukanti njalo omunye ugqoke impahla ezimhlophe phezulu.

Izisebenzi zesibhedlela ezintathu zimi ndawonye. Ababili ngabesifazana kukanti oyedwa ngowesilisa. Abesifazana bagqoke impahla ezimhlophe phezulu njalo bavale amakhala abo. Lowesilisa laye uvale amakhala akhe.

Abantu ababili bahleli ndawonye bafake izandla zabo phezu kwefafula, omunye wabo ngu dokotela ugqoke impahla eziyisibhakabhaka kukanti esinye isandla sakhe sibambe omunye obukeka eyisigulane.

Omama abathathu basesibhedlela, ababili bakhona yizigulane, kukanti oyedwa ngumongikazi. Umongikazi lo ugqoke impahla ezilombala omhlophe njalo ubambe isandla sesigulane.

Ujaha wesilisa olombala omhlophe ,lowesifazana onsundu .Baqotsheme ndawonye endlini ebukeka iyenza eze sayensi .Kukhanya bayaxwayisana.

Abantu ababili bahleli ndawonye. Owesifazana osekhulile ngumbalisi. Uxwayisa umtwana, ujaha osekhulakhulie. Ugqoke impahla zokufunda.

Abantu abathathu bandawonye ,abesifazana ababili lowesilisa oyedwa. Owesilisa ugqoke impahla ezibomvu ezilokumhlophe kanti omunye owesifazana uhleli phansi ugqoke impahla ezimnyama, omunye njalo owesifazana omileyo ugqoke okulithanga phezulu.

Emakhabothini la, kulamabhokisi emithi etshiyetshiyeneyo esentshenziswa esibhedlela. Amabhokisi la alembala alembala etshiyeneyo, amanye abomvu alembala emhlophe, amanye njalo aluhlaza alemizila emhlophe, amanye amhlophe alembala ebomvana leluhlaza emzimbeni.

Phambi kwesibhedlela saseSangwa kulemota yokuthwala izigulane eziphatheke kakhulu ebizwa ngokuthi yiambulensi. Imota le ilombala omhlophe njalo ibhalwe ngamabala abomvu layisibhakabhaka laluhlaza.

Phezulu kwetafula emhlophe elomzila oluhlaza kulamabhokisi emithi etshiyetshiyeneyo. Amanye alamabhokisi amhlophe alemzila eluhlaza lebomvu abizwa ngokuthi Enril kukanti amanye amhlophe alemzila eyisibhakabhaka.

Endlini le kule mithi esetshenziswa esibhedlela etshiyetshiyeneyo . Imithi le isemabhokisini lamabhodleleni atshiyeneyo. Amanye amabhokisi alombala obomvu, amanye amhlophe amanye ayisibhakabhaka .

Phambi kwesakhiwo eside esilombala omhlophe kulemota ezimbalwa eyinye yalezimota imhlophe ithe nke kukanti eyinye njalo ilombala obomvu imota lezi zikhangele phambi kwalesi sakhiwo njalo kulabantu abathathu.

ibhakane leli ngelesibhedlela esibizwa ngokuthi yi Salus polyclinic isibhedlela lesi silenhlangothi ezitshiyetshiyeneyo lile nhlangothi lokwelapha abantwana abancane lehlangothi lokwelapha omama abakhulelweyo labagula eminye imikhuhlane lehlangothi lokwelapha abagula ngamazinyo labanye abagula eminye imikhuhlane

Amabhokisi emithi etshiya tshiyeneyo aphezu kwetafula elimhlophe amabhokisi la alemibala ehlukeneyo amanye amhlophe alembala eluhlaza amanye amhlophe alembala eyisibhakabhaka kukanti amanye njalo amhlophe alombala obomvana.

Esitolo sokuthengisela imithi esibhedlela kulezinto ezitshiyetshiyeneyo kulochago lwabantwana olusemagabheni ayisidudla njalo kulemithi yokugcoba ezisezigubhini ezindenyana ezitshiyeneyo

Isakhiwo sokuthengisela imithi endaweni yaseHuye side njalo silamagilasi amade. Phambi kwalesi sakhiwo kulemota ezimbalwa Eyinye yalezimota imhlophe eyinye ibomvu eyinye imnyama.

Esibhedlela sase "Sangwa" kulemota ethwala izigulane. Imota le ilombala omhlophe njalo ibhalwe ngamabala ayisibhakabhaka ,labomvu laluhlaza.

amabhokisi emithi etshiyeneyo andawone ekhabothini amabhokisi lawa alembala etshiyeneyo amanye alembalo emhlophe elokuyisibhakabhaka amanye alembalo emhlophe lokulithanga amanye alembalo emhlophe lokubomvana.

Amabhokisi emithi esetshenziswa esibhedlela etshiyeneyo asekhabothini ikhabothi le imhlophe ilomzila oluhlaza amabhokisi la alembala etshiye tshiyeneyo amanye amhlophe alemzila olithanga lobomvu kukanti amanye amhlophe alemzila eyisibhakabhaka.

Etafuleni kulama bhokisi emithi etshiyatshiyeneyo ama bhokisi la alemibala etshiyeneyo amanye alembala ebomvu lokumhlophe amanye alembala eyisibhakabhaka lamabala amhlophe kukanti njalo kulezigujana zemithi eziluhlaza exilezivalo ezimnyama

Amabhokisi amathathu emithi asetshenziswa esibhedlela andawonye. Elinye lala mabhokisi la lilombala omhlophe lomzila olithanga okhanyayo. Kukanti elinye lamabhokisi eliphakathi lilombala olithanga ojiyileyo lomzila obomvana lomzila oyisibhakabhaka.

Indlu le yisitolo sokuthengisela imithi etshiyetshiyeneyo yesibhedlela. Phambi kwalesi sitolo kulemota emnyama emi ikhangele phambi kwesitolo, njalo kulomnumnzana ogqoke impahla ezimnyama.

Imithi etshiyatshiyeneyo isemabhokisini phezulu kwetafula imithi le ngobunengi bayo ilamabhokisi amhlophe alembala etshiyeneyo, amanye amabhokisi amhlophe alombala obovana amanye amhlophe alombala olithanga lemzila ebomvu.

Amabhokisi emithi etshiye tshiyeneyo andawonye phezu kwetafula, amabhokisi la amhlophe kukanti njalo alemizila elembala etshiye tshiyeneyo, eminye ye mbala iluhlaza eminye, yembala ibomvana kukanti njalo eminye ilithanga.

Amabhokisi emithi etshiyetshiyeneyo aphezu kwetafula, amanye ala mabhokisi alombala obomvu aloku mhlophe amanye njalo alombala oyisibhakabhaka olokulithanga amanye njalo aluhlaza alombala omhlophe.

Indawo le ibizwa ngokuthi yi Sangwa Poly Clinic. Ilezakhiwo ezinde kakhulu. Isakhiwo lesi sibonakala silombala omnyama lomunye olithanga phezulu.

Ekhabothini lapha kulemithi ehlukeneyo , eminye yemithi isemabhokisini alembala etshiyeneyo eminye imhlophe eminye iyisibhakabhaka ,eminye ibomvu eminye njalo imithi esemambodleleni atshiyeneyo

Abesilisa abalihlekana basemgwaqweni ,bagqoke impahla ezimhlophe phezulu abanye njalo lengowane ezibomvu. Bathwele ibhakana lomkhankaso weze mkhuhlane obizwa ngokuthi Yi prostate cancer.

Abantu abalihlekana bandawonye emkhankasweni wezempilakahle. Abantu laba bagqoke impahla eziyisibhakabhaka phezulu, kukanti njalo abanye abagqoke ezimhlophe. Phansi kuhleli omunye umama osebenzisa umtshina wokuhlola ukuhamba kwegazi emzimbeni.

Abantu abalihlekana bami ndawonye bathatha umfanekiso, bagqoke impahla ezimhlophe ezilokubomvana, basemkhankasweni kukhanya yizisebenzi zebhanga elibizwa ngokuthi yiCoge Bank.

Abesilisa abambalwa lowesifazana oyedwa bami ndawonye. Abanye balababantu bagqoke impahla ezimhlophe phezulu. Omunye ujaha ugqoke impahla ebomvana phezulu lokumnyama phansi.

Abantu abathathu bami ndawonye ababili balaba bantu ngabadala njalo ngabesifazana omunye wabo ngumntwana omncane abantu laba bagezisana izandla ngenkomitsho elombala oyisibhakabhaka.

Abantu abalihlekana abesifazana labesilisa bathatha umfanekiso bemi ndawonye bebobotheka. Abanengi babo ngabesilisa kukanti abalutshwana ngabesifazana, bakhumbula usuku lwengculaza.

abantu abaluhlekane bahleli ezitulweni ezilungiswe ngesigodo langensimbi bafundiswa ngomkhuhlane oyi hephathathisi phambili kwalaba bantu kulabantu ababili abesifazana lowesilisa abakhanya beyibo abafundisayo

Abantu abalihlekana bahleli etafuleni abanye yizigulane kukanti abanye njalo yi zisebenzi zesibhedlela. Izisebenzi zesibhedlela zigqoke impahla emhlophe phezulu kukanti zibonakala zijova umama emunweni.

Abesifazana labesilisa abatshiyeneyo bahleli ngaphansi kwetende endaweni engathi kusemhlanganweni ,bahleli ezitulweni ezilombala omhlophe

Umfana osekhulakhulile ubambe isiphundu ngesandla sokunxele. Kukanti egqoke njalo impahla emhlophe ebhaliweyo ngemuva. Umi eduze kukamama ogqoke impahla eyisibhakabhaka.

Abantwana besikolo ababili bathwele ibhakana lemikhankaso wezabomama ezokungena esikhathini. Abantwana laba baqgoke impahla zokufunda, omunye oqgoke esiyisibhakabhaka njalo ulamangilazi.

Abesifazana ababili bahleli ndawonye bakhangelane emehlweni. Omunye walaba bafazi uhleli endaweni ephakemeyo ukhulelwe njalo ufake izandla zakhe ezambeni.

Abantu ababili abathandanayo owesilisa lowesifazana basekameleni labo bahleli ndawonye. Owesilisa kagqokanga lutho phezulu kukanti owesifazana ugqoke impahla emhlophe phezulu bayabobotheka.

Abesifazana ababili abaluke amakhanda babambene babonisana uthando. Bagqoke imphahla ezimnyama kukanti omunye njalo ugqoke impahla emhlophe.

Abesifazana abahlanu abaphethe abantwana abancane bahleli phansi ndawonye. Umama laba badlisa abantwana ukudla emiganwini elembala etshiyeneyo.

Abantu ababhalwa ngokukhubezeka ,bahlezi ezindlini lapho abafundiselwa khona bezihle ezitulweni zabo, owesifazana okhanya ebafundisa ukuhamba laye uhlezi phakathi kwabo.

Abantu abathathu basendlini yesibhedlela. Ababili ngabesifazana kukanti omunye ngowesilisa. Omunye walababantu ngumama okhulelweyo, omunye ngudokotela wabomama abakhulelweyo. Udokotela lo uhlola umama okhulelweyo esebenzisa umtshina.

Owesilisa osasemutsha uyabobotheka. Ekhangele umntwana omphethe ezandleni zakhe. Umntwana lo kukhanya usasemncane, usanda kuzalwa. Ugqoke impahla ebomvana. Kukanti eceleni kwalowo owesilisa, kulowesifazana, obobothekayo njalo.

Abesilisa ababili abasebekhulakhulile bami ndawonye bangonene, ababili laba bayabobotheka bagqoke impahla ezimnyama phezulu omunye njalo ugqoke ingwane emnyama.

Umfanekiso wohlanganiso ebizwa ngokuthi yi Unicef ebona ngezempilakahle zabantwana elizweni lase Rwanda, utshengisa umntwana okhangele phezulu ovule umlomo.

Izisebenzi zesibhedlela zimi ndawonye kukhanya zisemhlanganweni. Ezinye zalezi zisebenzi zigqoke impahla ezimhlophe phezulu. Kukanti omunye ubaba ugqoke ibhatshi elimnyama . Phambi kwalezi zisebenzi etafuleni kulamaluba abomvana lamabhokisi abomvu.

Leyi yijekiseni yokuvikela abesifazana ekutholeni abantwana abangahlelwanga. Ijekiseni le phambili imhlophe kukanti emuva ilombala oyisibhakabhaka okujiyileyo.

Owesifazana otshadileyo, ulele embhedeni wesibhedlela. Ulele kanye lengane yakhe . Uphethe ingane phezu kwesifuba sakhe.

Abesifazane abathathu bami ndawonye endaweni ebukeka sengathi kusesibhedlela. Ababili babo bayabobotheka, omunye walaba besifazane uhlatshwe ijekiseni engalweni.

Ujaha lentombazana bami ndawonye bahlanganise amakhanda abo. Bonke bavale amehlo, njalo isandla sikajaha sibambe untombazana esifubeni.

Owesifazana osasemutsha uthwele I flag uyiphakamisele phezulu emuva kwakhe ,njalo ugqoke impahla emnyama phezulu elamaluba Luba amabili abomvu aloku luhlaza

Abafana abahlanu bahleli ndawonye. Abane babo bahleli phansi ezitulweni ezilombala omhlophe. Kukanti oyedwa umile ugqoke impahla ezilithanga lokuyisibhakabhaka. Kukhanya utshela abanye bakhe umbiko.

owesilisa ogqoke impahla ezimnyama umzimba wonke kusukela ezicathulweni usenkudleni yokudlalela uyelula umzimba wakhe inkundla le iluhlaza phansi

Isigumbu somuthi osetshengisa esibhedlela side simhlophe njalo siyisidudla phansi kukanti phezulu sicakile. Isigumbu lesi silompala omnyama emzimbeni njalo silotshwe ngamabala amhlophe labomvu.

Owesilisa ogqoke impahla ezimnyama wabopha lenwele zakhe ulendevu ezindezanyana uguqe phansi welula izandla zakhe kukhanya welula umzimba wakhe.

Owesifazana ogqqoke impahla ezimnyama uhlezi phansi welula umzimba wakhe njalo ulenwele ezinde ezilukiweyo uphakamisele isandla sakhe phezulu esinye njalo isandla sibambe phansi kukanti ugoqe inyawo zakhe.

Owesilisa osekhulakhulile unatha amanzi ngesigumbu esilombala oyisibhakabhaka owesilisa lo ulendevu ezilutshwana ezigeliweyo.

Ujaha ugqoke impahla yombala omnyama othe tshu. Unatha amanzi ebhodleleni elikhanyelayo. Ujaha lo mude zanyana.

Abesilisa abathathu bami ndawonye, kukanti owesilisa ogqoke impahla ebomvu ukhanya udinga usizo, omunye wakhe usembambe ngesandla

Owesilisa osekhula khulile owohlobo lwabantu abamhlophe. Uhleli etafuleni. Phambi kwakhe kule khompiyutha elomfanekiso womuntu osebenza esibhedlela. Njalo phezu kwetafula kulama philisi lezi gujana ze mithi.

Umuntu wohlobo lwabantu olumhlophe usebenzisa umtshina wokuhlola ukuhamba kwegazi emzimbeni. Umtshina lo ulentambo emnyama endezanyana njalo lapha engalweni ulelembu elimnyama elisetshenziswayo.

Indizamtshina esetshenziswa esibhedlela imhlophe njalo ilempiko ezibomvu ezinde nje. Indizamtshina le ivuliwe ngaphansi.

Imitshina emuthathu esetshenziswa esibhedlela indawonye. Imitshina le midezanyana. Imitshina le ilembala emhlophe njalo ilamavili amnyama. Phezu kwemitshina le kulama computer esetshenziswa ukuhlola izigulane.

Abantu abalutshwana nje ababukeka beyizisebenzi zisebhedlele bahleli ndawonye etafuleni. Phambi kwabo kulamakhompuyutha amabili. Abantu laba kukhanya kukhona abafundisana ngakho. Kulobaba ungumlungu obafundisayo.

Umuntu ogqoke impahla eyisibhakabhaka okujiyileyo ubambe umakhalekhukhwini wakhe esandleni senxele kukanti isandla sokudla silungisela ukubhala. Umakhalekhukhwini lo ulombala omhlophe.

Esivandeni lesi kulezihlahla eziluhlaza okutshiyatshiyeneyo, ezinye zalezi zihlahla ziluhlaza okujiyileyo, ezinye njalo ziluhlaza nyana njalo zilamaluba ombala olithanga , phansi kulotshani obuluhlazanyana.

Esivandeni lesi kulezilimo eziluhlaza okutshiyetshiyeneyo. Ezinye zalezi zihlahla zilamahlamvu aluhlaza okujiyileyo kukanti ezinye zilamahlamvu amade acakileyo aluhlaza okulula nje.

Utshani obuhle obuluhlaza tshoko bumile ndawonye lezihlahla eziluhlaza tshoko. Utshani lezihlahla lezi kulobuhlaza obutshiyeneyo okumye kuluhlaza okujiyileyo okunye njalo kuluhlaza obulula

Esivandeni lesi kulesihlala esinabayo esilamahlamvu abanzi aluhlaza lamanye amalutshwane asesitsha asesiba lithanga njalo kulamatshe amancane.

Emhlabathini lo kulezihlahla ezindezanyana ezilamahlamvu atshiyeneyo, ezinye zilamahlamvu aluhlaza okujiyileyo kanti ezinye zilamahlamvu oluhlaza okulula. Eceleni kwalezizihlahla kulamatshe njalo kulendlu ebukeka yakhiwe ngezitina.

Utshani obuhle obuluhlaza tshoko bumile esivandeni esilomhlabathi ubukeka omile uyisidaka.

Isihlahla esifitshane nje esilamahlamvu aluhlaza. Sikhula phakathi komhlabathi olamatshe kanye lamadwala. Isihlahla lesi sibukeka singahlambulukanga nje.

Izihlahla ezimbili ziseduze leduze, esinye sakhona sifitshane kukanti njalo esinye side. Izihlahla lezi zilamahlamvu aluhlaza tshoko, esinye silezithelo eziluhlaza ezikhanya zingakavuthwa.

Indawo le yomile ithe qha. Ilamatshe amanengi amancane lotshani obulutshwana. Obunye botshani bomile, obunye njalo buluhlaza.

Isihlahla lesi side silamahlamvu amanengi aluhlaza. Kodwa-ke ubuluhlaza bamahlamvu la buyatshiyana. Amanye aluhlaza okujiyileyo, amanye njalo aluhlaza okungayi ngaphi, okulula.

Isihlahla silamahlamvu aluhlaza tshoko. Sihle sibukeka sondlekile, sibukeka sisemhlabathini ovundileyo impela.

Utshani obuluhlaza obulutshwana nje lamaluba. Kumile ndawonye nje endaweni elamatshe lamadwala, kubukeka kungakhuli kuhle. Amahlamvu akhona abukeka esetshintsha umbala usiba lithanga.

Amafutha abizwa ngokuthi yi "forever aloe vera gel" atholakala esigubhini esilombala olithanga esilesivalo esibomvu njalo amabala la alotshwe ngombala obomvu.

Isiphuzo esinikeza umzimba amandla esibizwa ngokuthi forever active boost sitholakala egabheni elidanyana elilombala obomvu olamabala amhlophe nke.

Esivandeni lesi kulezihlahla ezitshiyeneyo ezinye zimfitshane ziluhlazanyana kukanti kulesinye eside esilamaluba amhlophe.

Isivande silomhlabathi olombala obomvana njalo kulezilimo ezilutshwana, esinye salesi silimo sihle siluhlaza tshoko silamahlamvu amadezanyana.

Izigubhu somuthi ibizo ngokuthi yi Alovera ezine zindawonye ezimbili zalezizigubhu zinde zilombala olithanga njalo zilezivalo ezibomvu kukanti ezimbili zimfitshane njalo zincane zilombala omhlophe lesivalo ezimhlophe

Umuthi ibiza ngokuthi yi forever arctic sea utholakala esigubhini esiyisidudla esidanyazana esilombala omhlophe njalo emzimbeni silombala oyisibhakabhaka ojiyileyo. Isigubhu lesi sibhalwe ngamabala amhlophe layisibhakabhaka.

Iluba elilamahlamvu aluhlaza athe tshoko, likhula lilandela ucingo. Njalo amanye amahlamvu atshengisela ukuthi adliwe yizibungu.

Amabhodlela emithi ayisithupha abekwe ndawonye phezu kwetafula ,amabhodlela la ayatshiyana .Amanye made ,amanye njalo mancane njalo imithi ephakathi kwawo ayifanani .

Amaluba alamahlamvu aluhlaza manengi ahlanyelwe ndawonye. Amanye alamaluba asesiba lamahlamvu alithanga.

Iluba elibizwa ngokuthi yi pursulane ngesingisi liluhlaza tshoko likhula lilandela umhlabathi. Lilamahlamvu amafitshane nje lamaluba alithanga.

Isihlahla esibizwa ngokuthi yi goose berry ngesingisi silamahlamvu abanzi amadezanyana amahle aluhlaza athe tshoko njalo sithela izithelo ezibalithanga.

Esivandeni lesi kulezilimo eziluhlaza tshoko. Okutshiyeneyo. Ezinye zakhona ziluhlaza okujiyileyo kukanti njalo ezinye ziluhlaza okulula.

Isihlahla esibizwa ngokuthi bitter leaf ngesiNgisi. Sidezanyana, silamahlamvu amahle, amade! Aluhlaza athe tshoko!

Emhlabathini lo kulesihlahla esidazanyana esilamahlamvu amanengi amancane amade. njalo kulesinye isihlahla esincane esilamahlamvu njalo.

Esivandeni lesi kulesilimo esinabayo esilamahlamvu abanzi aluhlaza tshoko isilimo lesi silamaluba amahle alithanga.

Esivandeni kulesilimo sebhobola esilamahlamvu aluhlaza abonakala sengathi sesitsha njalo kulotshani obunengi. Obunye balobutshani sobuntshintsha umbala busiba lithanganyana

Isihlahla lesi silamahlamvu abanzi aluhlaza athe tshoko .Njalo silamaluba amhlophe amaluba la abunjwe okwenkanyezi .Njalo alokulithanga phakathi .

Isihlahla esilamahlamvu amahle aluhlaza athe tshoko. siseceleni kwendlu eyakhiwe ngezitina ezibomvama engapendwanga .

Esivandeni lesi kulezihlahla eziluhlaza tshoko izihlahla lezi zilamahlamvu aluhlaza okutshiyeneyo amanye aluhlaza okujiyileyo kukanti njalo amanye made aluhlaza okulula.

Esivandeni lesi kulesihlahla esilamahlamvu amade acakileyo aluhlaza nyana isihlahla lesi silama luba amhlophe nke

emasimini kulezilimo ezitshiyatshiyeneyo eziluhlaza tshoko ezinye zezihlahla sezikhulile zinde kukanti ezinye zisesencane

Isihlahla sechena esibukeka singaphilanga kuhle silamahlamvu amande amahlamvu la alombala oluhlaza obukeka ususitsha ususiba lithanga.

Intombazana imile isendlini elemithi etshiyetshiyeneyo. Eminye yemithi le isemabhodleleni aluhlaza alezivalo ezimhlophe. Kukanti njalo eminye isemabhokisini ayizibhakabhaka lamanye amhlophe.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza athe tshoko, sihlanyelwe phambi kwendlu ekhanya ingakapheli ukwakhiwa. Iguma lalendlu lihlanzekile lihlambulukile lithanyeliwe.

uMama uhleli phansi ukhangele izilimo zakhe uphethe isitsha sokugezela izandla esiyisibhakabhaka, phansi kulengcebethu.

Izihlahla ezilamahlamvu atshiyeneyo zisesivandeni esisodwa. Ezinye zalezizihlahla zilamahlamvu aluhlaza okujiyileyo. Kukanti ezinye zilamahlamvu aluhlaza okungayingaphi.

Eceleni kwesihlahla esikhulu esilamaxolo esibonakala sesisidala kulamaluba amahle amancane aluhlaza tshoko.

Isihlahla eside silamahlamvu aluhlaza tshoko. Kukathi amalutshwane alamahlamvu asephenduka umbala esiba lithanga.

Indawo le ilezihlahla ezinengi. Ezinye zakhona zimfitshane njalo zilamahlamvu aluhlaza. Kukanti ezinye zinde kakhulu zilamahlamvu aluhlaza atshiyene lala awezimfitshane.

Isihlahla okuthiwa yi-osimamu siluhlaza tshoko njalo silamaluba amahle alithanga. Isihlahla lesi asikhuli okuyangaphi.

Isihlahla sesithelo esibizwa ngokuthi yimengo silamahlamvu aluhlaza tshoko lamanye amalutshwane asesitsha. Isihlahla lesi sahlanyelwa duzane lendlu.

Isihlahla esincane esilamahlamvu amalutshwana aluhlaza tshoko , isihlahla lesi sisemhlabathini obukeka womile impela ongela manzi.

Isihlahla esiluhlaza tshoko, esilamaluba amhlophe lalithanga sivale umhlabathi wonke ,sihle lesi sihlahla, sigcwele yonke indawo

Isihlahla silamahlamvu aluhlaza tshoko njalo asikhuli okuyangaphi simfitshane. Zinengi nje zibuthene ndawonye.